Hayisani ta beyashe dizayisi cora atuma asayi para bola utidashenne he para garisani utidashshenne he asa garisani bagayi duniguza msyi utidashshenne bagayi qasi botha gabbe mayo utidayisa qoncisesi

Haysan ta beyashe de'izaysi keehi gitanne dalga demban cora asay issipetethan utti uttidashinne issi atuma Adey ba kushen lanxila oykidinne he asasi timirte immishin qoncises.

hayssan ta be'ashe deezayssi woykko taas qoncizayssi corasay issipetethan maara maalan ba limate ooso ooso bolla deyshinanne he asayka baynta ooso othishoothi ooso bolla deezayssa nuus qoncisees

ahissan tabe ashe deyzayssi keehi gitanne dalgadinban corasay issi petitan shiiqi uturashinenne he aasa garsan issi attumade qqedi heaasas timirte immishin misile konchisees

hayssa misilen ta be7ashe de7izayssi cora gashe nati issipetetan shiiqi uttidayssa gidishin he natu garsanka ayoti de7izayssa malanne he asayka ba hu7en bahu7en sharbe qachi uttidayssa gididayssa mala konchises

Hayssan ta be'ashe de'izayssi cora asay woykko aawaranne aayera naatura isipetethan eqqi uttidashininne he asayka issi mala ma'o ma'i uttidayssa misiley keehippe qoncises.

Haysan ta be'ashe de'izaysi keehi be'anawu lo'iza haththakko he haththaykka gogiya haththaykko appe heysa bagara saloy betizaysa nus missile keehippe qonc'isanawu danidayides.

Hayssan tha be7ashe de7izayssi cora aththuma asay gaabeza may7idi banththa kushen koxe oyqqidi duriiddinne hebetho bolla diishiininne he asaykka ufayththiiddi de7iyoogaa mala qonccissees.

hayssan beettizayssi lo7onne ayfen beyanas keehi lo7iza ciishshati de7o sowa gidishin he sooykka keehi beyanas lo7izaso gididayssa misiley qoncesees

Hayssane ta be'ashe deizeyssi shakila tifisse geetettiza quma qommo gedishin he quma qummoykka ashoppe oosettiya quma gididishinne maanawu keehi mal'iya qumma gididayssa qoncisiza misillekko

ayssan tabe ashe deizayssi gashe macanne attuma naati maanan eqqi utirashenne henatikka issi mela merara de iza maa7o maa7idi haatishushoti xeelo bolla de7izayssa koncisees

Haysan beetizaysi keehi dalga demban kuwase kaa'iza cora paranja atuma asay issipetetan shiiqidi keehi ufaytishinine he asayka boota mayutidaysa qoncises.

Hayssan ta be'she dizzayssi issi isilama maccashiya uttada botha qamisse mayadda be kushen maykke oykkadda asas hasayashe dizzayssa misilley qoncisses.

Hayssan tabeyashe dizayssi asay ye77e uttidi ya77etishe woykko zoren zoreta bolla dishin heezu asati sinta bagara uttidi he zore kalethishe uttidayssa qoncisses

hayssan ta beashe deizayssi lo7o aytu gallas giza xuufe amarathora xaafeti uttida shinenne he xuufe achchan nam7u ashanguniti deizayssa gididay shin itagarsan lo7o chiishshati cora deizayssa koncisees

Haysan ta beyashi dizaysi cora wolqi bayna asata issi bolla shiishidi izetas dumma dumma quma qommone zayte imo bolla de'izaysa gididaysa mala misiley nuus keehippe qonccisees.

hayssan ta behashe deizaysi quma keththan uttidi quma miza coraasay deizayssa mala gedishin etappe abaggara issi attumanne issi macha uttidi baynta silke bessa bolla deeshin qonchisis

Haysan ta be'ashe didays ha wodiya tekinoloje ogiyan medhetida zo'o kame gidishin he kame sintanka nam'u polisetu ma'uwa ma'idi eqida asati de'iyogadanne issoy hasaya bolan de'ishin qonc'ses.

Hayssan ta behashey deizayssi cora asati issi malama omayedi pottidi tishushotidi timirti tamar golla deyshenenne yaasayka tama toyssi asa gididayssa mala qonchisees.

Hayssan tabiyashe deezayssi keeyi gisanne wogga gidida sohon oyqqidathama asati teknoloji ogeera he tama qayso bolla deeshininne he tamaka haaththa tama bolla guso bolla deeshin qonchisees.

Haysan ta be'ashe dizay cora asataka. He asatika maaran maaran uttidashinne he asayka yaa'a yaa'etanaw woyko zore zoretanaw yidaysa misiley qonccisides.

ayssan tabeashe deizayssi issi attumadey toopiyo bandiriyo kaqi di deshoninne he adde qaahe bandiriyo dishshotiri xeele bolla deizayssa gedayssa mala musile qonjusees

Hayssa taas beettizayssi woykko qoncizayssi coraasay essipetethan maaran ekki uttida shininne he asayka topphiya bandira ba kushen oykqidi sintha baggan tishi otidi xeelo bolla deeshin qonchisees.

Hayssan ta be'ashe de'izayssi keehi dalga keeththa gidishin he keeththaykka wodiya teknoloje ogiyan medhetida keeththa gidishin he keeththaykka ayfen xeellanawnne be'anaw keehi lo'izayssa qoncisees.

Hayssan ta be'ashe de'izayssi woykko taas qonccizayssi ha wodiya teknoloje ogiyan medhetida keehi dalgga keeththa gidishin he keeththaykka asi be'anawunne daanaw keehippe lo'o gididayssa nuus qonccisees.

Hayssan ta be ashe diizayssi kehi ayfen xeellanawunne beyanau lo'iza keeththa gidishin he keeththa garsan corasay yaa'e woykko zore zeruttana shiiqethi uttidayssa qoncisees

Hayssan ta beyashe de'izayssi cora attuma assay issipeteteththan walqqa ooso oottidi de'ishshininne eta achchankka haa wodiya teknoloji maaran medhdhettida mashshiney de'izayssa malla misiley qoncissees

hayssan ta be'ashe de'izayssi cora attuma asati issipetettan shiphi gidi eqqi uttidashin he asatu garsan issi attuma adey ba hu'en koppiya wottidinne karetha kote mayi uutizayssa qoncisees

adisan ta be ashe deizayssi keehi ayfel beyanau lo7o soo gidishin hesoynka keehi denba soo gididayssa gidishinne aappe sinta baggara keeththazi diyoga mala musile konchisees

Hayssan ta be ashe deezayssi corasay dissipetethan eqqidi ufay xidi haasayo bolla deshonenne he haasay dee'o keeththa keehi ayfen beyanas lo'o keeththa gididayssa misile qonjusis

ayssan ta be ashshe deizayssi keehi ayfen xeellanolo izasoo gidishin heesonka cora issi mala keeththati maadan maarann ekibturashenne he keeththati bollara duge xeelletishin zo7o mera deizayssakko

Hayssan ta be ashe deizayssi haakime keeththakko he haakime keethanka cora qeeri nati akamethiyaso gididayssa gidishin he hakimekeethaykka qeerinatus kehi lo7o goo7a immizayssa gididayssa qoncisees.

Haysan ta be'ashe daizaysi dissi hargancha attuma aawa baranjati akamishinenne he baranchazi banta kushen guaanthea atthidi he aawa akamidinne tishshootidi xeellishen qonchisees

Hayssan ta beyashe dizayssi issi attuma adekko he attuma adekka karetha koote mayidinne haa tish oti xeelidi haasay bolla de'izayssa misile nuus keyppe qoncisees

hessan ta beyashe deyizayssi simachiya ekkadanne haasaya hasayishin gidisheninni yakka tishshotara isimisha xeelo bolla deyizayssa gididayssa mana miselenoskeppe konchisees

Hayssan tabliash deizayssi issi attumade oydo bolla zeembidi uttidinne ha tishshoti xeele bolla deeshinenne heyaaddeya sinthan haylandera haatti deizayssa mala misile qonchisees.

Hayisan ta be'ashe dizayis ha wodeya tekinolojy maran kethetida ketha gidishin hekethayika ayipen kehi lo'o gidida soo gidishin he ketha soohoy wolaitay gutara gidizays qonicises

Haysan ta beyashe de'izaysi cora asay issippetethan hamutishe de'ishinine he asa garsanka tophiya daanay woyko kawoy de'izaysa gidishin eetape hesa bagara tekinologiyan medhetida mashiney de'izaysa besses.

Hayisa missilen betizayis istademekko he istademeka kuwase nati kayanas madida soho gidishin he sohonka cora nayiti issippetetan kuase ka'anawu madida soho gididayisa qoncises.

hayssan tabeyashe deizayssi timerse keethakko he timerse keethanka cora timarethamaridayssa gidishin he timerte keetha karen amarathora haa yidi pera poo7o demmite gizasoofe deiza mala qonchusis

hayssan dabeyashe deizayssi keehi gisanne dalga katamakko he katama garisan cora kaameti isipetethan yaanneyane amuthi shenenne keehi gisa gita keeththay deizayssa mishile nuus koncisies

Hayisan ta be'ashe dizayis issi adusa adey abasadere mayidi bakushe dhoqu qala gelisiza issi cala ade matizaysa eka qala gelo bolla deizaya qoncises

Haysan ta beyashe de'izaysi zaa'a keethan de'iza issi adde gidishin he addeyka ba kushera waraqata oykidinne eqidi he waraqata nam'a bolla de'shin woylo nababishe de'izaysa qoncisees.

Hayssan ta be'ashe de'izayssi ya'a ya'etanaw shiiqida cora asa gidishin he asaykka eta sinththan issi attuma addey eqqidi eetaw immiya timirtiya tishsh ooththidi xeelonne siissa bolla dizayssa qoncises.

hayssan ta be ashe deizay siisi attumadey ba kushen mayqo eqqidinne ba yefen manasede wottidi haasawy bolla deeshin heyadde osoyka pirda keeththa ooso gididayssa malanne he yaddeyka daanya gididayssa nuus keyppe qonchisees

Haysan ta beyashe dizaysi cora asay issi mala mayo mayidinne oge dunan limate oso othishe de'ishenne he asykka ba huphen kopiya daniza mishe wothi gidaysa mala qoncisese

Haysan ta be'ashe dizaysi c'ora mac'a asayne c'ora atuma asay issipetetan limate oso othi simiri othida qoshasha issipetetan kame bola keso bola de'izaysa ha missiley qonc'ses.

Hayssan ta be7ashe de7izayssi ha wodiya tekinoloojiyan medhettida kaame gidishin,he kaame go7ayka asay safaran issipetethan limaaten oottida iita woykko qoshaasha issipetettan shiishidi olo gididayssa qonccisees.

Adaneta beyash deizayssi disi qeeri gashenay baayfe bolla booththa miishawotidi agarsara xeelo bolla deeshininne aachchan hawudiya teknolojiyan medetida karetamashine deizayssa immishile qoncisees

Hayssan ta be ashe deizayssi keehi beyananne xeellana lo'iza keeththa garsan cora paranjasay issifetethan maara maaran uttidinne issi miisha xeelo bolla de'izayssa qonchisees.

hayssan tabe ashe deizayssi yaa7e yaayeti yo kithan corasay issi petethan uchchi uttida shiinne he asa sintanka ayllandera haattay de7izayssa gidishin ita garsan issi macheya tishushotara haate elishin konchisees

Hayssan ta be ashe deizayssi xoraasay issi fetethan shipigidi ekki utirashenenne hiyasaykka isimisha xeelidi ufayxidinne issoysara haasayetididey izayssa qonchisees.

Hayisan ta be ashe dizayisi co,ra poliseti maran eqiwutidayssinne he polise sinthan issi polise eqidi ethas timirte imo bolla de,izayisa misile qonc, ises

Hayisan ta be ashe dizayisi kehi cora asati deyosan na,mu asati issi atuma adesi woraqata woyiko sartifikete imishin he addeka ufayetidi ekishin misile qonc,ises

hayssan tabe7ashe de'izayssi kehe lo7o gidida kiitta garshan cora asay issi petecthan maanan ekiutirashoninne he asasintanka issi maca polisiya deizayssa qoncisees

hayssan taas bettishe deizaysi issi poolise ba wuen polis koppiya wottidinne ba kushin mayke oyqqidi asas haasayo bolla deishinenne tishushoti xeelo bolla dishayssa qonchisies

Kehi giitanne dalgga gadden hezhzhu attuma assati issippetethan eqqi uttidashinine he asa garssan issoy ba qodhdhen manaxxire woththi uttidayssa missiley qonccises.

Haysan tas betishe dizaysi issi mac'a asako he mac'ase suntayka dokter Liya getetada dhesetiza dhena ministeren otiza doktere gidishin izaka tishi itara dhelishen qonc'ses.

Hayssan ta be'ashe de'izaysi issi attumati addeko. He addeykka ba ayfen kareththa manaxure wottidinne a sinttan dumma dumma huzzu mayketi de'ishininne he addeyka haasaya bolla de'izayssa nuus qonccises.

hayssan ta be ashe deezayssi cora macasay ekirinne tishshotidi biitha teelon deeshidenne ne macasa garsan nam7u macasati duguzara deyza mar7o mayzayssa qonchismis

hayssa yanta be ashe deizayssi cola dere bayndere buye baggara deeshinne abe ayssa baggara issi attumade issi machasiyo qaala geliso bolla deeshininne iyakka ba kushe to kothara qaala gelushin qonchisees

Hayssan ta be ashe deezayssi haodeya teknolojiyan yiida maaran oosettiya ooso gidishin hooso garsanka hayssi wolqi banye asatasi imettiza iqa gidida issa misile qonchisees.

hayssan tabe ashe deizayssi coora maca ci maasay issipetetan shiiki uttidinne beltegenna waraqata baynta kusheno ekkidi asas beso bolla deizayssa misile qoncisies

hayssan taas beettizayssi woykko qoncizayssi cora attumasay issi mala ambasade de mayidi eqqi uturashinenne hagarsan macca asati deye7o gaadarenne hey attumasatu garsan toopphiyoy kawoy dr abhi deizayssa qoncisees.

aata be ashe deizayssi salo daaniza koothe isi cimawey maa7idenne baayfen manasare wotidi asintanka awudiya teknolojiya maaran medettida komputere deizayssanne addeykka haasaya bolla deizayssa qonchisees

Hayssanta beyashe deizayssi corasay maaran salpera ekyeptidashin gidishin he asayka misgabo yida asa gidishin asatikka komputerera eta masagabu deeshin qonchisiza misilekko

Hayissan taa be'ashshe dizayiss kehi dalgga dennibanni cora kametti eqqi uttidayissanne he kamettikka haa wodiya techinolojin medhdhettida kameta gidishshin he kameta achanni cora asayi de'izayissi nusi qonccisses.

hayssan ta be ashe deizayssi qoca giakko he qoca giyanka coro muru tayfeti isipetetan bayzatiyos waagidishin leemisos dunogalay timatime saanthay doomie cora mishe deizayssa konchisis

Hayssan ta be ashe deizayssi ichawu maca asati issipetethan utti uttida shininne etikka ya'a yaadetishininne issipetethan haasay bolla deizayssa misile qoncisees.

hayssan ta beyashe deizayssi shafekko e shafeerakka ke qoljuja giish shacha gogo bolla deeshin aappe reessa baggara corashuchchati maara maaran deizayssa mala misilen keipe konchisees

Hayssan ta beyashe deizayssi coraasay maaram maadan ututira shininne he asappe guye baggara muuze murotay deyzays sa ke dishhin he asaykka zore bolla deizayssa gidizayssa mala misiley qoncises.

Haysan tha be7ashee de7izayssi cora asay issipetheththan maaran uththi uththidaashiininne he asaykka issi mala maa7o woykko booththa maa7o maa7idi ha simmidi uthth7uththidayssa qonccissees.

hayssani ta be'ashe deizaysi isii arissanne lo"iza maca geela'o na'iya eqqada tishotada ha xeelo bolla deshiinne iipe guye baggara zumay deizayssa qoncisees

Hayssan ta be ashe deizayssi dunguza maa'o may'idi ba kushen gundale oykkidinne gata keettasintan issi attomade ekkidi salo xeelishin misile nuus qunchisees.

Hayssan ta beyashe deizayssi hicha waddenne issi macha gididi worachchan ekki uttidayssa gidishin he asatikka zokkoza hazarri ya simmidi issimisha teelo bolla deizayssa qonchisees.

Hayssan ta be'ashe de'izayssi cora macca asay issippetettan eqqi uttidashininne he asappe guye baggara uutta sabiley de'izayssanne he asaykka qa mizigebas yidayssa gididayssa qonccisees.

Hayssan tabehashe deezayssi cora macasay naxala zammay7idi maaran ekki yodtidayssa gidishin appe abaggara issi machaaya barka eqawuttidayssa giirayssa mala misile keype konchisis.

hayssan ta be7ashe de7izayssi cora asay essipetethan de7iyo suwa gidishin he sohuwanka issi attuma adey waraqatha oykkidi utti utirashin issoy hokkidi a tamarso bolla deizayssa qonchesees

Hayssan ta be'ashshe de'izayssi cora kuwasse Kassa ka'iza kassanchchatti meddan Kassa toni siimidi ufaytto bolla de'ishshininne ettappe guye baggara cora assay de'izayssa qoncisees

Hayssi misilen beettizayssi koasekay makkidi xuumidi walcaykkidi ufaytishin deiza macata qonisidinne itappe buye baggara coraasay eta xeelo bolla deezayssa qonchisees.

Hayssan tabe ashe deyzayssi gissanne dalga koaase kayeza deban nammu attuma naati koaase kaishonne issoy bootta shulaabe maeri wottishin misile qoncises.

hayssan ta be ashe deiizayssi awudiya teknoloji maaran merettida miisha gidishin he mishatu sunthaykka soy dikkoy dere giitettidi teesettiya miisha gidishin issu qasse erimootere gefetidi teeffiya misha gididayssa mala qoncusies

hayssan ta be7ashe deizayssi teknologiyo geen medetida miishakko he miishayqa mobayle karde geetettidi xeesetiya miisha gidishin iqqa xeknologiyo geen medetidayssa nuskeype koncisees

Hayssan ta be ashe deizzayssi hawudiya teknologiyogen medetida marshine qommo gidishin he marshinekka kehi cora miishas maado immiza mashine gididayssa misiley koncisees.

hayssi ta misilen beyashe deezayssi hawudiya teknolojiyan medethida miisha gidishin he miisha sunthaykka kameera geetettidi xeesettida miishsha gidishin agowaykka fotodentano maaddizayssa gididayssa qoncusees

Hayisani ta beyashe deizayisi issi atuma limate adeyi ooththo oththanawu ba mayo mayanawu gigidi yida ade gididi dishini he adeyika daburidi eqi utidayisa gudishini appe guye bagara atuma adeyi deizayisa qoncisesi

Hayssanta be ashe deizayssi hare ogeera iqacaniri bishininne he are laaggiza attumade deizayssanne aappe habaggara dildi deizayssa misilenus keype qoncisana dandayi dees

Ayssan tabe ashe deizayssi ewroppelekko heewroppolekka bolla salote erara paalishe deishoninne heewroppole bolla itiopiya giza xuufe deizayssa misile muskeype qoncisees

hayssan tabe ashe deyizayssi awudiya teknologi yogen medetida maashine gidishin he mashine sunthayka babure geetettidi xeesettidayssa gididayssenne aguwaykka asa sooppe soo efos majayssakko

hayssan ta be'ashshe dee'izayssi keehi cora say esipetethan markabera haaththa bolla heemetha bolla deeshoninne he aseyka keehi pe cora gididayssa koncisees

Saanta be ashe deisayssi keehi cora hawudeya teknolojiyan medethida saykeletha gidishin he saykeletha go'aykka issiyasi sooppe so qaaxana mala go'a immizayssa gididayssa mala qonchisees.

Hayisan ta beashe deizayisi namu atu'm adde eqidi dizayis nam'u atumma adde nayiti xeletide deishin issoy bakushen iskibirto oyikidi xafidiene issua oyisho bola deizayisa mala missile qoncises.

hayssan ta be ashe deeizayssi heedzdzu asati ekki uttida shinenne nam7ati baynta doomen maks atti uttida shinenne issoy bayfen karetha manaxare mutti uttidayssa gididayssanne aappe guye baggara udda ketay deezayssa qonchisees

hayssan ta be7ashe de7izayssi ha wudiya medhettida woykko keexettida keeththa gidishin he keeththayka kehi lo7o gididayssanne kehi gita gididayssa qoncisees.

Ayssan ta beashe deezayssi issi macaya issi macisi walaqatha immaydanne eera ufayxayda zoretha haasayo bolla deeshienne etappe heyssa baggara cora attumanne macasay deezayssa qoncisees.

Haysan ta beyashe dizaya sa gashe naya be kushera mithi danizaysa oykada ha tishi histada xelayda eqa uttada ippe guye bagara kethay de'iyogadani qoncises

Ta beyashe dizayisi timirte kethako he timirte kethani coora gashe nayit tamarewussa gidishini etta garissanikka issi asitamariya eqada etta tamarisso bolla deyishin misiley qoncisesi

hayssan ta be'ashe de'izayssi cora asay issipetethan ya'a bolla utti uttidinne ya'eshininne hesa garsan issi gashe na'iyakka tamare gididanaysa nuus qoncises.

hayssan ta be'ashe deezayssi issi attumade garsara kareta shuabe maydi koppiya kawottidi sithugidi ekkidinne tishushotidi ha xeelo bolla deizayssa mishiley qonjisees

Hayssan ta beyashe deyzayssi kehi wogga gidida kaame oge bolla nam'u kaameti maaran he meto bolla deshin guye baggan deiza kaamen toyota giza suufe deizayssa mala konchisees.

Haysi taasbeetizayssi ogedoona nimate ooso oosetti deizayssa gidishin he oosoka oothtizasati uttidi kobilistoone gara dared weykko maara maaran oothti deizayssa qonchisees.

Hayssan ta bea'she de'zayssa wode theknolojey medhetida mashine woykko biratha gidishin he goa'ykka haththay maran assa nai'ss gakana malane hathay maran gogana mala madizayssakko.

Hayssan ta be ashe deizayssi keehi gitanne dalga sohon wogga haaththa thankare ginbera oosetu uttizayssa gidishin he haaththa thankare bollakka amarathora hashshu salo yideta gida xuufe deizayssa qonchisees.